Omu nyanja mpango munonga harimu obwato nangwa na ahamwe hariho ahakwasizeho nk'obuju hariho omuntu ayemereire ahari kamwe akari nk'eryato riine ekirishakaziibweho hateeramu ekyererezi ky'eizooba eririyo nirifumura omu kasheeshe.

Ekihuuka ekirikureebeka nk'enjoki nigashi ekijunjure nikireebeka kuba kiteekamire aha kimuri, ekimuri kya kyenju haaza kyaragarika omweyangye gwakyesiga hoona omu maisho n'omu mutwe.

Amaizi g'ekiyiriro nigaruga omu kashozi nigashuka ahansi omu kahanga nigaruga omu mugyera ogundi omuhango omu kisharaara kimwe gagira erangi ya buruuru nangwa nigakora nifuuro rya mutare.

Empundu mpango erikwiragura eine ebyoya birikwiragura, erootami aha rubuju rw'omuti erimu neeranzya, ahu eyemereire nari shi ahu erootami hariho emiti ekwataine nana obunyaatsi nabwo bukwataine byona byakinyaatsi

Ekihundu kirikwiragura kishutamire aha kataagi omu kishaka kiine akababi omu kanwa nikikarya omukono ogundi gukwatsize ah'eitagi erindi ogundi nigureebeka nk'ogwacwa ekibabi kukita omukanwa.

Aha muhanda gwa kolansi hariho ekizimbe kihango munonga ekyebyobushubuzi nibagurizaho emyenda abandi hariho ebipande ebyokutamburizamu esente aha masimu nana akati kagufu.

Omushaija ow'erangi erikwera akwitse esimu omu ngaro naagyezaho okunyiganyigaho ajwire eshaaha aha mukono esaati ya kapera na akakomo karikwiragura omu mukono gwe ahu ayemereire nihareebeka kuba hariho ebintu birikwera ahansi nana ekizimbe enyima ye

Ekimuri kihango munonga ekiri omurangi ya kakobe ahagati harimu obumuri bwa kyenju obumuri bwa kyenju buri aha ahagati harimu enjoki mpango munonga negyezaho kuronda omweyangye erikugunyuyuta erikugwiha omu tumuri otu negutwara kukora obwoki.

Omukazi ari aha muhanda naatambura, eyekoreire ekigyega aha mugongo gwe kirimu ebintu bingi ebideeya, ebicupa muhogo nana omuhoro omu rubaju ahu arimu naatamburira harimu ebinyaatsi bigufu bikwataine bya kinyaatsi

Akabungo akariho emiti mingi ekwataine eya karitusi hamwe hariho emiti mito ahandi yakura hariyo nihaterwamu ekyererezi ky'omushana harimu n'akahanda kakye akariyo nikanyegyera aha mutwe gwako kashozi seeri naayo hariyo obubungo.

Engaro za omuntu arikwera omubiri zikwitse omuganda gw'otumuri. Otumuri twiine erangi ya kakobe tumurikize kurungi kandi niturebeka gye nana omurubaju rwe naho hariho otumuri otundi.

Abantu baingi munonga harimu abakazi nana abashaija bari omu mwanya gumwe nibareebeka nk'abarikweshengyereza barikushaba mukama, enyima hariyo ekizembe kihango kiraingwa munonga ekiine erangi ya mutare obwire nibureebeka nk'obw'omukiro munonga ahakuba hariyo akairima

Omushaija akwastire irobo ayemereire haihi nenyanja arimu nagyezaho kushoha obwenyanja. Omushija ajwire ebirikwiragura aha mutwe, n'esaati neyiragura. Aha rubaju ahi ayemereire hariho amabaare. Eseeri hariyo emiti ya kinyaatsi nangwa n'obubuungo.

Eirobo riineho akenyanja nari rikozirwe omu keshusha kekyenyanja ekiine erangi ishatu eya mutare, eya bururu nana erikwera kakozire omu kyoma.

Enyawawa ibiri ziri omw'eihamba ziine erangi erikwiragura n'eminwa miringwa nizigyezaho kutambura omu kishaka kufuna ekizarya . Ahi zemereire harimu obunyaantsi buringwa bwakura bwa kinyaantsi.

Emeeza etekaniizeho akasihaani karikwera akasahaani kariho obwoki hariho n'akati akabumbire gye nikireebeka nibakakozesa kutabura obwoki

Omuzeeyi ayemereire omu kisharaara arimu nabyara omuceeri omu kisharaara ajwaire esaati ya bururu ayekomire ekitambara aha mutwe kandi omu bigyere bye tajwairemu nkaito.

Abakazi na omushaija omwe akwatsire akaato aku barikukoresa kutamburira aha maizi ag'enyanja mpango ondijo ahekire enshaho aine n'ekindi kintu kya bururu eki akwaitse omu mukono gwe ahansi hariyo abantu baingi nabo bayerundana omu kakuku.

Obumuri bwingi munonga burungi bwayatsya burimu amabaabi g'erangi ya kinyaatsi aha mutwe gwabyo hariho enjoki eriyo neharuruuka neyenda kuza aha kamuri kamwe, enjoki nesherura omweyangye gw'okukora obwoki.

Aha muhanda gwa korasi hariho abantu nibatambuza ebigyere abandi bari aha piki. Ahambaju harimu abantu abarikuguza ebyokurya. Harimu n'emotoka eza abantu buntu nizitamburira ahari ogu muhanda gwa koraasi. Eseri niharebekayo ebizimbe bihango munonga bya kanyina.

Omusiri gw'amajani murungi munonga guri aha kabungo, nigwetoroora nana omu ruhanga kandi gwambuka na seeri, amajaani nigahingwa ahantu hahango munonga kandi nigaba gaboneire okureeba, eseeri hariyo emiti nangwa n'amaju agombekyesiibwe amabaati garikutukura

Omushaija ajwire ekoti n'ejaket erikwenda kutukura na akakofiira ka mutare. Aine omupiira omungaro, omumaisho ge harimu ekitimba ekibarikutebamu goola omuzano ogu barikweta basiketi.

Abantu b'abajungu babiri n'abashaija omwe ni muto ondiijo y'akura hemereireho omukazi omwe ajwaire empare ngufu nibagyezaho kumupima oba kumuta akantu omu kuguru kwe nikureebeka nk'okwine obuzibu.

Ebyombeko birungi munonga byombekirwe n'amabaati garikutukura nangwa nana amategura n'amatafaari marungi hariho akahanda akariyo nikaza omu byombeko akombekirwe omu matembezo biriho eminaara ebiri nikirebeka n'amaramizo. Omu mbaju harimu obunyaatsi burungi bwa kinyaatsi na emiti enaganagire.

Amacupa g'egirasi gahanikirwe omu madara harimu obwoki bwingi munonga obupangirwe ahaiguru y'obundi niburebeka nk'oburinzire abaguzi ningashi babutekaho kubworeka kugira ngu bugurwe.